Obusisila bwe baserekesa eisubi eikalu einhuma ghansi ghaligho emiti emiti dhino dhilina amakoola ga kilagala, yabayo nhe bigogo, ebigogo binho bitaku amatoke agakozesebwa nga emere eri abantu.

Eirike liri mukibira, ekibira kinho kidhwiremu emiti egyendhaghulo, emiti ginho girinha amakola agendhaghulo nga nh'akola ganho gamabala gandhaghulo. Ghaligho egyo egiri nh'amakola agamabala agakiragala.

Enkembo ye gemye ku nsaga edhe mit, ensaga dhino dhilina amakoola ga kilagala enkembo dhi nhumilwa inho okuba mu bifoo ebirimu emiti emingi lwakuba dhinhumilaa okubuuka okuva ku miti okgya ku miti egindhi.

abantu bali kukinha nga nela basanhufu, amakinha ganho gakozesebwa abantu abendhaghulo okusanhusa abagenhu baibwe, nhokwanhuliza abagenhi mu maaka gaibwe nga nheela bangi inho baganhumilwa.

Abaana abagemye wuzi balikutunga ghaligho alikuseka ghaligho alikumwena batyaime kudhesike edhembagho.

Akanonhi akeghanga lya uganda kalitambulira kubusubi, akanonhi kano kalaga mirembe kalinha amabala agendhaghulo agandhi meeru, agandhi mairugavu, kalinha amagulu amaghanvu.

Ente dhili kutambulila mwitaka, ente dhino dhilina amabala age ndhaghulo edindhi dhilimu amabala ameirugavu edindhi ameeru. Einhuma ghe nte dhino eriyo obusubi, ente dhino dha mugaso inho eri abantu dhibagha enyama.

Omuntu agemye kalaamu yagema nh'eisimu mu ngalo dhe. Kumbali ghe ghaligho galubindi. Galubindi dhino dhikozesebwa abantu ababa tibabona bulungi okubayambaku okubona bye baba bali kusoma oba bye baba bali kwendha okubona

Emikono egyomuntu gigemye eisimu nipeni endhirugavu mumbali mwagyo eriyo galubindhi nakatabo akatono.

Abantu bali mu kisaawe bali kuzaana mupiira. Oghundhi ali kumpi nh'omupiira asonse mu mbali, aye mumbali gyasonse, talinze yo. Asonse yo busonke. Oghundhi ali kwambala akasaati.

Omusaadha ayambaire ebintu ku mukonho bye bakubbulamu ebikondhe, ghamberi ghaligho emipira emirugavu.

Abasaadha oghundhi ali kumpi nhe ente, ente dhinho dhilina emigaso edhendhaghulo eri abantu nga dhigha abantu amata ge banhwa ba ghomelwa ate amata ganho galimu ekilisa ekya maanhi ekiyamba kukuzimba obutofali bwo mubiri gwo muntu.

Abantu basatu bambaire saati dhabbulaka, bambaire obubwika kumunhwa. Enhuma waibwe eriyo emiti n'enhumba, n'obusubi bwakiragala.

Abantu bali ghalala bali kwokya byuma, abandhi bemeleile. Ebyuma bino byebali kwokya abantu ab'endhagulo babikozesa nga edhigi okuta mu nnhumba dhaibwe. Neela nga bano abali kwokya ebyuma bino bwebaba babitunze basobola okufunamu sente edhisobola okubayamba okugula byebaba bali kwendha.

Omuntu ali kutambulila mulyato erili ku maadhi, ghamberi ghe eriyo enhumba mumbali mwe nhumba eyo eriyo olusozi nga mumbali mwaadhi onho omuntu gali kutambulilamu eriyo obusubi.

Abantu bali mulyato, elyato linho lirikuseyeyala kumaadhi bagemye nh'ekasi dhebali okuta mumaadhi ganho obayambaku okutambuza elyato lyaibwe ghangulu tibambeire saati.

Omuntu alikufumba mukalayi, ekalayi eno bagitaire kumayiga nga akozeisa okukola ziko ghali ghaligho amasepiki, sepiki edhindhi dhiri enziro endhirugavu.

Obusisila obuselekeibwa obusubi, mumbali mwabwo eriyo ebigogo, ebigogo binho bivaku amatoke abantu gebalya nga emere.

Amaato agendaghulo gali ku maadhi kumbali ere eya maadhi kuliku ekibuga, ekibuga kinho kilinha amayumba aga kalinha. Amaato ganho gakozesebwa okumbuza abantu okuva mu kifoo kye balimu okugya mu lindhi.

Abaana bali mu kibiina. Ghambeli mu kibiina eliyo omusomesa ali okuwandiika ku lubaawo. Abaana bano bambaile saati edha kasayisayi.

Abantu bali kuteleeza oluguudho. Eliyo ayemeleile yesiila ku kitiyo kyagemye. Nga mumbali ye eliyo omusaadha ali kutambula. Oluguudho luno lukozesebwa abantu b'endhaghulo okutambulilamu.

Omuntu nga ayambaire esaati ya bbulaka, kungalo ye kuliku empeta agemye akathupa akalimu sabbunhi anhaaza engalo.

Ekibbo ekilimu akaita, kumbali ghakyo ghaligho ekipakuli eki menheka nga mulimu ebintu ebyeru.

Akatale akalimu ebintu bye bakozesa mu kufumba emmere, ghaligho obutungulu, ghaligho omukazi atundha ebintu atyaime nhi bainhe abandhi be ba tu ndha nha boo, ghaligho obufulu mu kataasa.

Omuntu atyaime ku kagaali abantu abatasobola kutambula ke batyamamu, mwinhe ali musilingisa. Mu maiso gaibwe ghaligho amammotoka nh'abantu abandhi.

Abantu balimukisawe balizana mupira balizanira kubusubi obwakiragala abandhi bambaire engaito ghaligho ole atendhwike kumwiine.

Ekighuka kirikubbuluka ghangulu kirikugya eri ebimuli, ebimuli binho endhuki dhisobola odhitolamu ekirisa nhebirungo byedhikozesa okukola omubisi.

Emmotoka edh'endhaghulo dhili kutambulila mu lugudho. Kumbali kw'olugudho luno kuliku obusubi bwa kilagala. Embeli gh'emmotoka dhino edhisembyeyo eliyo enhumba endheru.

Ekibira, ekibira kinho kirimu obugira kyabamu nh'emiti egyendhaghulo nga emiti ginho girinha emigaso mingi ely'abantu okugeza nga bwegiba gitemeebwa basobola okutolamu embagho dhebakozesa mukuzimba enhumba.

Akagaali ketwiise amatooke. Mumbali omw'akagaali mulimu emmotoka nga mumbali omundhi omw'akagaali mulimu abantu abakalingiliire. Mumbali omw'abantu omwo mulimu ebigogo, ebigogo bino bya kilagala.

Ensolo dhiri mumaadhi, amaadhi ganho gamugaso inho eri ensolo nga nhera gadhikozesa kwikaikanya kunhonta yadho, amaadhi ganho mukisera nhekirala gayamba okwikaikanya kumubiri ogwensolo bwedhiba dhiri kughulira eibugumu.

Omuntu atyaime ali kusiika ebyo kulya mu kakalayi, ali sikisa ekigiiko ali ku lubalaza olwe nhumba.

Abakazi bali kutambulila mu kagila akatonho nga ghaligho oghundhi agemye omwana. Mu mbali mwaibwe mulimu obusubi, obusubi bunho bwa kilagala.